Meeshaan waa meel garoon ah waxaa ku ciyaaray ciyaal fara badan

Waa sedax fadhi waxaa saran barkimo

Hal kan waa meel beer beer ah

Halkan oo mid lami ah waxaa si socota bajaaj guduudan waxaa soo socoto naag